Shiri yakamhara padombo. Inemuromo wakareba wakatesvera. Inamakumbo marefu. Ina mambava machena muviri wese nezvitema. Inewo zvakaiputira rinenge zibepa repurasitiki.

Nzvimbo iri parutivi pomugwagwa mukuru wedzimotokari apo pane mitsara michena panopfuura navanhu. Pane chivakwa chihombe chinoratidza kuti imba asi yakazoitwa chikoro. Chakanyorwa kunzi Donnybrook Academy.

Ruva rinotanda richikwira namadziro. Rinoita serunyemba rinamashizha akasvibirira uyewo rinamaruva akajeka, aneruvara rwepingi.

Shangu imwechete ingangova yerudzi rwepurasitiki. Ndeyekurutivi rweruboshwe. Ineruvara ruchena muviri wese netuyero nechekumashure.

Motokari hombe yerudzi rwedhafu. Igonyeti iro rakaiswa ruvara ruchena. Motokari iyi inotakura zvinhu zvakasiyana-siyana kunyanya kubva kunzvimbo dzekure.

Nzvimbo inoratidza kuti parutivi pemugwagwa panofamba vanhu vakawanda, panevo vari kuiita zvekutengesa pane chivakwa chiduku chakagadzirwa nemazen'e mune zvakarongedzerwa mukati, nechepanze pane zvakarongedzerwa zvakare zvinosanganisira mabhurasho, matombo ekugezesa, machisa, nezvimwe zvakasiyana.

Nzvimbo yakashambidzika iri parutivi rwomugwagwa. Pane imba ine ruzhowa rwamapanera. Panze payo pakaiswa maruva ayo akachekererwa achiitwa zvine umhizha. Panewo masora akachekererwa ayo ane ruvara rwakasvibirira.

Mushina mumwe chete mutsva unoshandiswa pakuwachisa hembe. Unoshanda nemagetsi. Wakaiswa ruvara ruchena muviri wese uyewo une mabahatani anoshandiswa pamushina uyu.

Mombe dzawanda. Dzimwe dziri kudya poitawo dziri kumwa mvura. Pane dzakamirizika poitawo dzakarara. Dzakawanda dzina mavara machena muviri wose poitawo dzina magamba-magamba ezvichena, zvitema nebhurauni.

Imba hombe yomudurukidzwa yakaiswa ruvara rwegirini uyewo mafafitera machena pane ruzhowa rwakaiswa ruvara rumwe chete neimba mujinga mukaiswawo maruva amarudzi akasiyana siyana ayo akura akasvibirira anoita kuti pamba apa payevedze.

Zvishongo zviviri zvomumaoko zvakaiswa panoonekera. Pane shambo yomuruoko ine ruvara rutema muviri wese. Poitawo chiringa zuva chakagadzirwa neganda uyewo mudziyo unopenya pamusoro.

Vatambi vechidzimai vomutambo we volleyball. Vari mudariro uye vari pakati pekutamba. Pane vakapfeka zvebhuruu poitawo rimwe divi vakapfeka zvitsvuku. Vari kukwikwidzana.

Mudziyo unoratidzika semutsva. Ndewe mhando yeKawuwood. Ndeuya unoshanda namagetsi pakutswanya tswanya nekusanganisa michero yamarudzi akasiyana siyana kuti ibve yaita zvinwiwa.

Nzvimbo inoratidza kuti pamusika panotengeswa zvose-zvose zvinosanganisira zvigubhu zvemvura, mapadza, matemo, madhiramhu, masaga nezvinhu zvakasiyana-siyana.

Nzvimbo iriparutivi pemugwagwa. Pane chivakwa chiripo chakavakwa nematanda ndokuiswa denga ramazen'e. Panoratidza kuti pangangova pari panopindirwa svondo nevanhu vanoita zvechitendero.

Vatambi vechirume vangangova vemutambo wenhabvu. Vari kumhanya zvingangova zvekusimbisa muviri. Vakapfeka nguwo yomutambo. Vakapfekawo shangu dzakavharika.

Mureza uneruvara rwuchena muviri wese. Inewo mitsara miviri pamusoro nepazasi ineruvara rwebhuruwu. Pakati pane mucherechedzo wenyeredzi ine ruvara rwubhuruwu.

Vhudzi rakasvibirira rinopenya. Riri mumusoro memunhukadzi mutsvuku. Uyo akarukwa zvakati tsepete nomusoro. Zvimwe zvinobva mativi zvose zvichinoreka kune rimwe divi.

Varume vaviri vari pabepa jena. Vangova vomutambo wejudho uye vanoratidza kuti vari pakudzidzira mutambo tichitarisa kuti hapana kana vanhu vari kuokera. Vari kukwikwidzana vachidzidzira mutambo wavo.

Mushina mumwe chete werudzi rwe OMRON ndeuya unoshandiswa kunyanya kuzvipatara kuwongorora kurova kana mafambiro anoita hana une ruvara ruchena muviri wese.

Nzvimbo inoratidza kuti muguta, umo mune zvivakwa zvomudurikidzwa. Panewo munhurume mumwe chete ari kufamba achienda kwaanoenda. Panewo mugwagwa mukuru wetara une motokari dzakawanda. Dzimwe dzakamira parutivi, dzimwe dzichifamba dzichienda kwakatsaukana.

Zvisumbu-sumbu zvemuriwo wemumunda ungangova mowa. Zvakarongedzwa pamusoro pesaga jena rinamamwe mavara. Zvinamashizha akasvibirira.

Imba hombe yokutandarira yakashongedzwa. Ine chigaro chomutefetefe chirefu chine ruvara rwakajeka rweorenji. Chinewo mitsago mitatu. Panewo tafura ine chivezwa pamusoro.

Nzvimbo yakagadzirwa zvakanaka ikashongedzwa namachira ane ruvara ruchena nepingi. Panewo maruva akanaka. Panewo chigaro chimwe chete.

Chipukanana cherudzi rwuduku. Chemhando inenge chikukwa. Chine unye, china mambava akangoti bvarara kwese kwese aneruvara ruchena nezvitema.

Nzvimbo inoratidza kuti panoitwa zvekuvezwa kwemidziyo yemumba. Pane sofa rimwe chete rinoratidza kuti rava yakare poitawo tafura iyo inezvigaro zvayo zvineruvara rwebhuruu. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti zvauya kuti zvizogadziriswa.

Imba hombe inoratidza kuti ichangopera mukuvakwa kwayo, yakaiswa denga rine mataira matsvuku, panewo gonhi hombe rakaiswa magirazi anopenya pamberi pakaiswa masimbi ekuchengetedza. Poitawo garaji rimwe chete remotokari.

Zvikwata zviviri zvemutambo we Vhori bhoro. Wari munhandare uye vari pakati pokutamba. Pane vaviri vakaswetuka vari nemuchadenga vari kukwikwidzana kusvika pane bhora.

Chipukanana chimwe chete chakamira panenge pashizha. China mabayo bayo kana kuti minzwa muviri wese. China mavara matema, yero nezvichena.

Chaja imwechete yakaiswa pasi ineruvara ruchena muviri wese inewo pekubairira kumagetsi netambo inozoenda kumidziyo yakaita senharerumbozha kana maredhiyo ichipa moto.

Vatambi vomutambo wenhabvu vari munhandare. Vari pakati pekutamba. Pane mumwechete akasvetuka achida kunotunga bhora riri mudenga. Poitawo mumwechete wekuchikwata chimwe anoratidza kuti areswa kutsika ava kunonha.

Nzvimbo inoratidzika seye muguta reHarare kudivi rekuna Chitepo Street. Rimwe divi rinechikoro cheAllan Wilson poita rimwe divi rine Poly Harare. Harare Poly pane mugwagwa uyo unemotokari ine ruvara ruchena irikufamba.

Besanwa ravanhu vakawanda varikufamba muguta. Vanosanganisira varume nevakadzi vakatakura mabhegi madiki vamwewo maziguru vachienda nzendo dzakatsaukana. Parutivi panewo ruzhowa rwakaiswa runemasimbi akakura akaiswa ruvara rwegirini. Mukati munedzimotokari.

Munhukadzi akamira pamudhuri muchena. Akapfeka hembe ine mavaravara seyamasoja. Ane mudhebhe weruvara rwepepuru. Anewo shangu chena dzakavhurika.

Chipembenene chimwe chete chakamhara patswanda yepurasitiki. China mavara matema namachena. Chiriwo patswanda yakarongedzerwa michero yemhando yama epuro.

Nzvimbo yakashongedzwa namaruva akaiswa mumitsetse akachekererwa uye akasvibirira. Panewo miti yakawanda iyo inemashizha akasvibirira.

Nzvimbo inoratidza kuti iri mudhorobha umo muno mugwagwa mukuru wedzimotokari namabhazi. Tirikonawo motokari dzakawanda dzemhando duku namabhazi ari mumugwagwa uyu.

Vhudzi refu rakasvibirira riri mumusoro momusikana mutsvuku ari kusekerera. Rakaunganidzwa nechapamusoro rimwe nachapagotsi rakasiiwa rakarembera.

Imba yokubikira iyo inemidziyo yakawanda inosanganisira makabati epasi neekumadziro munewo firiji nepfihwa kana kuti sitovhu ineruvara rwuchena poitawo tafura ineruvara rwuchena.

Munhu anoratidza kuti anotyisa angangova riri godobori rakapenda kumeso noruvara rutema akaiswawo mitsetse mitsvuku anewo vhudzi rakangokura rakangodaro daro.

Mhuka imwe chete yakamira pachando. Inoratidzika senge bere. Ine mavara ebhurawuni, zvitema nezvichena muviri wese.

Nzvimbo inoratidza kuti pane sango rakawanda. Panewo matombo poita karwizi kanoratidza kuti kachakanyorova pane mvura yaitomboyerera, zvino pakamera masora mamwe akacheneruka asi mamwe akasvibirira.

Mabhuku akawanda akarongedzerwa mumasherufu. Akaita zvekudirikidzana. Ndeekunyorera uyewo ndeemizera yakasiyana. Pane makuru poitawo maduku. Panewo mabhuku okuverenga. Nechepamusoro panewo zvimwe zvakaita sezvinyoreso.

Nzvimbo ine mugwagwa mukuru wedzimotokari nemabhazi. Panewo bhazi rinotova mumugwagwa umu rinoenda Harare rakaiswa ruvara rutsvuku nemitaro neyero.

Maruva akawanda akasimwa achitevedza kumativi kwemasitepisi epamba. Pane mashizha akasvibira uyewo akashongedza panzvimbo iyi.

Mhete dzinosvika kuina dzakaiswa muzvigunwe zvitatu zvoruoko, chigunwe chiduku chokutanga chakaiswa mhete mbiri, chinotevera chikaiswa mhete imwe chete, chinotevera zvakare chakaiswawo mhete imwe pane mbiri dzisina kuiswa zvinopenya poitawo dzimwe mbiri dzine zvinopenya dzose ndedze goridhe.

Muti muhombe unoratidza kuti wava wekare, unamashizha akasvibirira uyewo unoratidza kuti ungangove wemhando yemuwonde.

Pamba panoratidzika sekumusha pakavakwa imba hombe imwechete. Zvimwe zvimba zvituku. Pamba apa pane miti yemichero inosanganisira mikotapeya uyewo nemango.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Mune zvivakwa zvakawanda zvomudurikidzwa. Panewo mugwagwa mukuru une dzimotokari namakombi. Pane vanhu vakati vakawandei vari kudarika pamigwagwa uyu.

Vanhu vakawanda vakaungana munenge mugomo vakasangana vanhurume navanhukadzi avo vanoratidzika sevauya kuzonamata mugomo iri.

Michero miviri. Angangova magwavha. Achiri mumuti, uyewo rimwe richasvibirira, rimwewo ratsvukirira zvinoratidza kuti raibva. Ose avakuratidza hawo kuti avakudyika.

Motokari hombe yakamira parutivi pomugwagwa. Ine ruvara rutema muviri wese. Ndeiya inotakura zvinhu zvinorema zvinosanganisira matombo nejecha zvokuvakisa. Yakanyorwa padumbu kuti C & J Logistics noruvara ruchena.

Nzvimbo inoratidzika kuti mudhorobha umo mune zvivakwa zvakawanda zvomudurikidzwa. Panewo vanhu vakawanda vari kufamba vachipesana vachienda nzvimbo dzakatsaukana. Panewo mvura yatushuka panzvimbo iyi.

Vanhu vaviri vanoratidza kuti vakafanana pachiso, vakatarisana vachisekererana, varikuita mabasa avo ekuwacha.

Zvimbo yakarongedzerwa miriwo yemhando dzakatsaukana inosanganisira nyama, matemba, nyemba, madomasi, retusi, magaka, masitirobheri mazambiringa nezvimwe zvakatsaukana.

Midziyo inoshandiswa pamubato yemaoko. Pamusoro pane muuriro. Parutivi pane chimbandikiso Chiri kumbandikidza kana kubatinidza zvoda kubatanidzwa kana zvonoda kunamira. Pasi pane sando yokugogodza zvipikiri.

Nzvimbo yakashongedzeka ine nzvira inofambiwa nayo navanhu. Pane miti yamarudzi akasiyana siyana ina mashizha akasvibira poitawo mumwe muti una maruva matsvuku. Panewo mamwe maruva akachekererwa zvakaisvonaka.

Aka kamwana keshoko yorudzi rwechimupanzi zvino kogara navanhu kakapfekedzwa pamba asi zvoumakwira miti hazvina kupera karikutamba kachizama kukwira parutanda rwakaenda mudenga.

Imba hombe inoratidza kuti ichangoiswa pendi tsvaa ine ruvara ruchena pamusoro nerutema pasi. Ina mafafitera esimbi ane ruvara ruchena.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha mune zvivakwa zvomudurikidzwa. Pane mugwagwa mukuru watirikuona une dzimotokari dzakawanda dzimwe dziri kutofamba poitawo dzimwe dzakamira parutivi.

Chishongo kana kuti shambo yomuhuro. Yakaiswa panenge pa bhege, yakagadzirwa nengetani. Uyewo ikaiswa mucherechedzo unenge we epuro. Ine ruvara rwe goridhe muwiri wese.

Nvimbo inoratidza kuti musika muhombe une chivakwa chakaenda nekoko. Munewo zvitengeswa zvinosanganisira hupfu hwemhando dzakasiyana siyana, potiwo nyemba, nzungu matemba, madora nezvimwe zvakasiyana-siyana.

Nzvimbo ine dzimba dzakawanda dzomudurikidzwa. Idzo dzakaiswa ruvara ruchena. Panoratidza kuti pangangova pakembi yamasoja kana yamapurisa apo panogara vashandi nemhuri dzavo.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha mune vanhu vakawanda varikuzvifambira kwoitawo vakawanda varikuita zvokutengesa zvinhu zvinosanganisira zvekudya. Pane vakawaridzawo zvekupfeka. Nechekumberi kune matende machena ayo akawaridzirwa zvipfeko zvinotengesa.

Mudzimai akamira akapfeka rokwe refu. Anewo jira kana hembe iyo ine jira rinosvika nechekumusoro richinodzira. Akabata bheke rine ruvara rwebhurawuni.

Imba inoratidza seisina kushambidzika. Ina mafafitera ,ine pane tambo dzama getsi dzakangoti bvururu dziri pose pose.

Rimoti imwechete inoratidza kuti ichiriitsva uye ichiri mubutiro. Ndeiya inoshandiswa pamishina yekuvhutira mweya unotonhorera kana kuti unodziya.

Zimhuka rinotyisa rinopenya muviri wese. Rine huro yakapeteka nenzeve dzakamira . Rakavhura maziso uye makumbo aro akasvibira.

Nzvimbo yakashambidzika isina mapepa inoratidzika semudhorobha umo mune zvivakwa zvomudurikidzwa. Panewo vanhu vari kungofamba vachikwira nokudzika poitawo mugwagwa mukuru wedzimotokari namabhazi.

Imba hombe yomudurukidzwa inoratidza kuti muzinda wemotokari yerudzi rwe Toyota pamberi payo pakanyorwa chidhindo nezita remotokari ye Toyota kumadziro kune mufananidzo wemotokari ye Toyota.

Vanhu vakawanda vakamira mira mira vakatora mukana wekuwanda kwe vanhu muguta guru reHarare. Vari kuita zvekutengesa vamwe vakatakura zvima kadhibhosiki zvakazara nezve kudya izvo zvavanotengesera vanhu vano kwira nekudzika muguta iri.

Chibage chakawanda chinoratidza kuti chakaomeswa. Chakafururwa uye chibage ichi china mavara mavara anosanganisira pepuru, yero nezvichena.

Mhuka yemusango yemhando yenzou hombe iyo inoratidza kuti yakatsamwa uye pane dutu rasimuka. Panewo mhuka iri parutivi inoratidza kuti zvingangodaro zvichirwisana.

Chitoro chinotengesa midziyo yatinoshandisa pakutamba nemanhamba yatinoti makarukureta. Ndeyemhando dzakasiyana-siyana mamwe mahombe mamwe maduku.

Nzvimbo irimudhorobha umo munowanikwa zvitoro zvikuru zvakaita saOK. Panewo vanhu vakawanda varikupesana vachienda kunzvimbo dzakatsaukana. Panezvakare mugwagwa muhombe wetara uyo unedzimotokari dzirikufamba.

Nzvimbo isingagare vanhu. Iyo Ina masora nemiti yakawanda. Panewo masora akacheneruka. Zvinoratidzawo kuti pakambo piswa. kumberi kune miti yakawanda yemarudzi akasiyana siyana. Iyo ina mashizha akasvibirira.

Imba inekamuri duku rinechidziro chichena. Mune mubhedha muduku uyo une mitsago miviri uye machira akawanda asina kuwaridzwa.

Nzvimbo inemakomo munamatombo akawanda panewo miti inowanikwa mumakomo umu unosanganisira muti wemushavhi uyo unemera uchitandira pamatombo.

Gungano ravanhu vechidiki vakasangana vanhurume navanhukadzi. Vamwe vakagara pamatombo vamwewo vakagara pasi. Vanoratidza kuti vangangova vauya panzvimbo iyi kuzoita misangano yavo ine zvekuita nezvechitendero zvavo.

Mombe dzakawanda dzirimudanga. Dzakawanda dzakamira. Poitawo imwechete iripasi yakaita kuraririra. Dzose dzine ruvara rwakafanana rwebhurawuni nezvitema.

Nzunzi imwechete yakamhara pashizha. Ine ruvara rwegirinhi pamusoro poitawo mambava ane ruvara rwakaita sepepuru, inewo twumakumbo twutete.

Vhudzi refu rakasvibirira. Riri mumusoro momunhukadzi Takataridzwa matanho ekurukwa kwemusoro uyu kubva pakuvhurwa kwemutaro kurukwa kwezvakati tsepete zvichinobatanidzwa nechepagotsi.

Muunganidzwa wemichero nemiriwo yekudya. Pane michero inosanisira ndimu, maepuru. Panewo miriwo inosanganisira matomatisi nemhiripiri.

Vende repabviswa vhiri remotokari zvino pasara chidenderedzwa chine mabhaudhi asina mbambo. Panewo simbi dzinoenda kumotokari poitawo ruoko rwemunhu ari kugadzira.

Vatambi vaviri vemutambo wekarati. Vanoratidza kuti varipakudzidzira mutambo wavo. Vakapfeka zvakafanana zvineruvara rwuchena. Namabhadhi aneruvara rwutsvuku.

Chimhuka chemusango chinoratidzika sechidembo. Chakamira pamasora. Chakatarira divi hameno zvachirikuona. Chipuka ichi chine ruvara rwamanyerekete machena, matema nebhurawuni.

Shiri irimudenga denga yakamhara panenge patambo ingangova yemagetsi ine ruvara rutema muviri wose uyewo zvichena.

Gwenzi kana kuti ruva rakamera mujinga memudhuri rina padiki diki pane ivhu parakamera pamwe pose pana pasi pakagadzirwa nesamende rina mashizha akasvibirira ane ruvara rwegirini.

Muchero wamasau akawanda akachengeterwa mumugomo. Ose atsvukirira. Ane ruvara rutsvuku zvinoratidza kuti aibva angomirira kudyiwa.

Imba yakavakwa zvemhando yepamusoro ikaiswa mudhuri uyo une ruvara ruchena. Pasi pane ruvara rutsvuku. Denga rakaiswa mataira matsvuku. Panewo fafitera negonhi zvinamagirazi.

Shiri mbiri dzemhando yeositirichi dzakamira mujecha. Dzose dzakatarisa divi rimwechete. Mujinga madzo mune vana vakaungana. Dzose dzinamavara akasvibirira nekucherera.

Shangu imwe chete ingangova yechidzimai. Ndeye kurutivi roruboshwe uye ndeye mhando yemasanduro aya akati tsepete pasi. Ndeye ganda ine ruvara rweorenji kumusoro.

Shavi shavi rimwe chete rakamhara pashizha. Rina mavara akajeka anosanganisira girinhi, orenji, zvitema nezvichena.

Munhukadzi arikufamba, akapfeka rokwe refu rine mavara matsvuku. Mumusoro akasunga dhuku, kutsoka akapfeka shangu dzakavhurika.

Nzvimbo ichina masango akawanda. Panoratidza kuti nzvimbo iyi inowanawo mvura. Nzvimbo ina masora akawanda akamera marefu ana mashizha akasvibirira.

Nzvimbo iri parutivi pemugwagwa mukuru wedzimotokari namabhazi. Pane miti yakawanda iyo inoratidza kuti haina kusvibirira, poitawo mazitombo akangozara panzvimbo iyi.

Nzvimbo iriparutivi pemugwagwa wedzimotokari nemabhazi. Pane vanhurume nevanhukadzi varikuita basa ravo rekutengesa. Pane madzimai akatakura michero nevamwe vakatakura zvinwiwa uye zvinhu zvakaita semachipusi vachitengesa kuvapfuuri venzvimbo iyi.

Nzvimbo iri mujinga momiti yakareba. Pane madzimai akaungana , pane akamira, poitawo mamwe akagara. Vazhinji vavo vakapfeka madhuku machena. Panewo munhukadzi mumwe arikuombera arikuita seari kuimba vamwe vakangotarisa.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Mune zvivakwa zvakawanda zvemudurikidzwa. Panewo motokari dzakawanda dzakamira pamugwagwa. Poitawo vanhu vari kufamba vachienda kwakatsaukana. Kumativi kunewo varikuita zvekutengesa zvinwiwa.

Shangu mbiri dzakavharika dzetambo dzemativi ose erudyi neruboshwe, dzine ruvara rwepingi muviri wese.

Muriwo werudzi rweegipurandi. Uyo wakarimwa mumujinga memudhuri woruzhowa. Une mashizha akasvibirira uyewo wakabereka. Pane muriwo wavapo uneruvara rwakasvibirira unoratidza kuti waibva.

Mutambi wechidiki wechidzimai uyo arikufamba. Akapfeka hembe inemitaro wegirini neyero. Akapfekawo kakabudura kadiki otiwo shangu dzemutambo. Anoratidza kuti angangova ari wemutambo wekumhanya. Parutivi pake panevo vanhu vakagara vachiokera mutambo.

Shiri hombe ingangova zizi rinamahobi, rinamambava anamavara anosanganisira bhurauni, zvitema nezvichena.

Vatambi vaviri vomutambo wenhabvu. Vose vakapfeka mayunifomu akafanana. Mumwechete akaisa chichena pamusoro. Ndeve chikwata chimwe chete uye vanoratidza kuti vari pakudzidzira mutambo wavo.

Nzvimbo inoratidza kuti iri parutivi rwemugwagwa wedzimotokari nama bhazi. Panewo matombo makuru namaduku. Nzvimbo iyi inewo masora akawanda akasvibirira.

Kamba hombe yakabereka vana vakawanda. Ine mavara akasvibirira nezveyero. Koitawo vana vakawanda vane ruvara rumwechete rwakachenerera nezvitema.

Mutambi wenhabvu wepagedhi watinoti kipa aripabasa pake, akapfeka nguwo yemutambo inoruvara rwakasvukirira nekusvibirira, aneshangu dzineruvara rwebhuru

Chirimwa chezviyo chichiri mumunda . China mashizha akasvibirira uyewo chakatotumbuka. Zvino chafumbata chasara kukora chigotsvuka chooma chozokohwewa.

Munhukadzi mutsvuku ane musoro mumwe chete wakatorwa mufananidzo kubva kumativi akasiyana siyana anoti kumashure, kumberi naparutivi. Akarukwa zvakareba uye zvakarembera.

Mushina mumwe chete unoratidzika sepambu. Unoratidza kuti uchiri mutsva uye wakaiswa ruvara rwegirinhi muviri wese.

Gwinya kana kuti puragi yamagetsi yakanamirirwa pamudhuri une tsvina ine ruvara ruchena uyewo pane pekubairira pozotiwo tambo inoenda nechekumusoro kwomudhuri.

Zvishongo kana kuti shambo dzomuhuro dzakawanda dzakarongedzerwa panoonekera pajira dema. Pakaiswa shambo idzo dzakagadzirwa nezvuma zvikaiswa mavara akatsaukana. Panewo shambo dzomumaoko dzakagadzirwa nezvuma poitawo dzimwe dzakagadzirwa nemhangura.

Shangu mbiri dzemunhu kadzi dzamativi ose ekurudji nekuruboshwe. Dzakavarika ,panepekukoshokera nechekumberi dzineruvara rutema muviri wose uye dzakakwiririra.

Mhuka yemusango imwechete. Inotova musango refu, irikubudikira musoro wayo. Ndeyemhando yebere, iro rinamaziso matema nemhino tema . Inewo ruvara rwebhurawuni nezvitema.

Mudhuri wakagadzirwa namapanera esamende ayo akaiswa zvifananidzo zvavanhu vaduku avo vanoita zvokuridza minhanzi. Pane varikuridza hosho, arikuridza gitari poitawo arikufuridza nearikuridza tamborini. Panoratidza kuti pachikoro panoitwa zvemimhanzi.

Vanhu vakawanda vakamira parutivi pemugwagwa wedzimotokari, pane vakapakatira mabag vanoratidza kuti vangangova vachienda kumabasa avo vamwewo vachienda kuchikoro. Nzvimbo iyi inotaridza kuti ichiriyakati saririreyi inemugwagwa rinongova ivhu roga.

Motokari yemhando duku yakamira parutivi pechimba chiduku chamapuranga ine ruvara ruchena muviri wese. Panewo vanhu vari parutivi vanoita zvechitendero avo vakapfeka zvichena.

Nzvimbo inoratidzika sepachikoro pane zvivakwa zvakaita mudhadhadha. Panewo chivakwa chihombe chakavakwa nemasimbi chikaiswa denga dzvuku. Munogona muri imo munosangana vana vechikoro uye munoitirwa mitambo yakaita sebhasiketi bho.

Chioukanana chimwe chete chemhando duku cherudzi rwedzvadzvatsva. Chiri pasi. Chine ruvara rumwe chete muviri wese urwo rwakacheneruka. Chinewo tumakumbo tutete.

Garwe rimwe chete riri parutivi pedhamu rinemvura. Zvino rabuda riri nechepanze ringangova rabuda kuzodziya mushana, rakavhura muromo waro.

Imba hombe ine mushini mukuru. Mushini une ruvara rweorenji negirinhi. Pane danda rakamirira kuvezwa.

Munhukadzi akamira akapfeka rokwe refu rine tutambo twamaoko. Rakagadzirwa nejira rezambiya. Rine ruvara rutsvuku muviri wese uyewo nezvichena zvakaita madenderedzwa. Akabatawo bhegi rine ruvara rutsvuku.

Chitoro chinoita zvekubika nokutengesa zvikafu chakatsvukirira Panewo zvikafu zvinoratidzika senyama zvakaiswa mumitsara zvakatsvukirira zvakazanganiswa nemurivo yakatsvukirira yakaita semadomasi.

Nzvimbo yeHarare sipotsi kirabhu , iri muguta reHarare uko kune nhandare inoitirwa zvemutambo wekiriketi, panewo vatambi vaviri varimudariro mumwe akapfeka zvegirini poitawo mumwe anezveyero varipakati pekutamba.

Mombe dzakawanda dzakamira dzose dzine nyanga duku dzina mavara machena koitawo dzimwe dzine ruvara rwebhurauni muviri wese.

Muti murefu womuchero wamapopo uyo una mashizha akasvibirira. Mupopo uyu waberekawo mapopo akawanda, mamwe achiri maduku, mamwe akuririra poitawo mamwe ava kutsvukirira zvinoratidza kuti ava padhuze nekuibva

Chitoro chakarongedzwa zvishongo zvomucheno zvakawanda zvamarudzi akasiyana siyana. Mune shambo dzomuhuro poitawo dzomuroko munewo zviringazuva nemhete dzakagadzirwa zvakasiyana siyana.

Marabha akawanda akarongedzwa panoonekera, matsva achiri mubutiro. Ose ndeerudzi runwechete uyewo aneruvara rwuchena miviri wese.

Nzvimbo inoratidza kuti rinongova sango roga roga. Mune miti yakawanda yemhando yakasiyana siyana. Panewo masora marefu akacheneruka.

Vaimbi vakati wandei vanopfuura vatanhanhatu vakagara muimba hombe ine mataira. Vari kuridza zviridzwa zvechinyakare zvinosanganisira mbira mbiri , poita hosho, pozotiwo ngoma. Panewo munhurume ari pechekutanga anoratidza kuti ari kuridza muridzo.

Vhudzi rakasvibirira uye rinopenya. Riri mumusoro momunhukadzi mutsvuku. Rakagerwa nechekumativi richisiiwa vhudzi duku. Nechepamusoro pakaisiwa rakati kuririrei iro rakapeturwa zvinoita zvekuyerera.

Shangu dzakawanda, dzitsva dzakarongedzwa, dzimwe dzakaiswa padanda, dzimwe dzakaturikwa. Ndedzemhando uye mavara akasiyana-siyana.

Vatambi vaviri vanenge vomutambo wekarati varimudariro uye vavakuda kutanga mutambo. Panewo mhomho yavanhu vakagara vamwe vakamira vachiona mutambo uyu.

Ruva rerudzi rimwechete. Riri pamudhuri wakagadzirwa nesamende. Rakura zvino richinamirana nemudhuri. Rina maruva akasvibirira uye rakachekererwa zvakanaka.

Nzvimbo inemvura yakawanda yakajenga. Kumarutivi kunemasora akawanda akamera atova marefu akasvibirira. Panewo muti wemu chero wemu bhanana urikubudikira mumasora aya.

Mureza wenyika ingangova yeAigeria. Una mavara maviri egirinhi nezvichena. Pakati pawo pane mufananidzo wemwedzi nenyeredzi zvineruvara rwutsvuku.

Nzvimbo iriparutivi pemugwagwa mukuru wedzimotokari namabhazi panoitwa zvekugadzirwa kwedzimba duku dzinenge dzagadzirwa nemapuranga panewo zvitinha zviya zvinoiswa pasi pazvivakwa nezvimwe zvakasiyana siyana zvirikutengeswa.

Zvishongo zvomucheno zvakagadzirwa nemavoko zvikaiswa nechepakakwiririra panoonekera. Zvose zvakagadzirwa nezvuma zvimwe zvitete zvimwe zvakakorerera. Zvishongo izvi zvakagadzirwawo nezvuma zvine mavara akasiyana siyana akajeka anosanganisira bhuruu, girinhi, yero, zvitsvuku zvichena.

Shangu mbiri dzerudzi rwamarafutazi ndedze mativi ose ruboshwe nekurudyi dzine ruvara rwebhurauni muviri wese uye mukati mutema.

Gwenzi rinenge ruva, rakura zvino rabatana. Rinamashizha akasvibirira uyewo ratumbuka raburitsa maruva akajeka aneruvara ruchena.

Doo kana kuti chidhava chakaiswa pasi. Chakagadzirwa kubva mudehwe ringangova riri remhuka yomusango iyo yanga ine ruvara rwebhurawuni nezvichena.

Midziyo yakawanda yakarongedzwa, imwe iri muma bhokisi poitawo iri panze iyo inoshandiswa mumishina kana kuti pamushina. Panewo mafuta emishina uyewo ma bhatiri emishina nezvimwe zvakango daro-daro.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha, nezvivakwa zvawanda dzemudurikidzwa. Munwewo mugwagwa muhombe nedzimotokari dzakawanda dzimwe zvirikufamba, poitawo dzimwe dzakangomira parutivi pemugwagwa.

Mureza unenge wenyika yeZimbabwe. Une mavara akawanda anosanganisira girinhi kumucheto nekumucheto zvichiteverwa neyero, zvichiteverwa nazvitsvuku. Nechepakati pane ruvara rutema.

Redhiyo yamakore apfuura yaishandisa mandiro. Yakaiswa mubhegi reganda rineruvara rutema uyewo panoisirwa mandiro paneruvara rwedota.

Zvigero zvamasora zvakaiswa pasi. Zvine mizera yakasiyana, uye zvina mavara ebhuruu nedota. Panewo chimwe chete chigero chinoshandiswa pakugera maruva.

Nzvimbo iri mudhorobha umu munomugwagwa mukuru wakafara mukuru wedzimotokari unotova nemotokari dziri kufamba. Nzvimbo iyi ine vanhu vakawanda vari kupesana vachienda kwakatsaukana poitavo vari mumativi momugwagwa vanoitawo zvokutengesa zvinhu zvakasiyana siyana.

Firigi hombe ina makonhi maviri inoshanda namagetsi. Yakarongedzerwa mabhodhoro akawanda echinwiwa chinodhaka cheBlack label.

Imba hombe yakavakwa zvine umhare. Yakavakwa nezvidhinha namatombo. Padenga yakaiswa mataira matema ikazoiswawo ruvara rwakacheneruka uye ine mafafitera makuru ayo ane magirazi anopenya.

Vanhukadzi vaviri vakapfeka zvipika zvomukati zvoga. Ndevaya vanoita zvekuvaka miviri. Pane akaenda nechepamberi pakati pevarume vaviri anoratidza kuti atora mukombe pamutambo uyu. Akasimudza bepa uye pasi pane menduru iripo.

Shangu mbiri dzemhando yamarafutazi. Ndedzemativi ose ekuruboshwe nokurudyi. Dzina mavara anenge girini nezvidota.

Shangu mbiri dzeganda dzamativi ose, ekuruboshwe nokurudyi. Ndedzetambo dzakavharika dIneruvara rutema muviri wese.

Nzvimbo yakarasirwa marara así panoratidza kuti pangangova pachifamba mvura. Panewo anenge masora zvinenge zvirimwa zvina mashizha akasvibirira. Parutivi panewo muti wemubhanana wamabanana urikubudikira unamashizha akasvibirira.

Mitsago yakawanda yakaunganidzwa ikarongedzerwa pasaga. Inoshandiswa pazvigaro kana pamibhedha. Imwe inotefetera. Imwe ine machira ane mavara mawe asina mavara.

Maruva amarudzi akasiyanasiyana ayo anoshandiswa pakushongedza pangave pamba kana panzvimbo akasvibirira ane mashizha egirini.

Kabati imwe chete itsva yakagadzirwa namapuranga ikakwenenzverwa ikaiswa ruvara ruchena muviri wese. Panewo tugonhi twakawanda wanda utwo twunochengeterwa zvinhu zvakasiyana siyana.

Midziyo mitsva yerudzi rumwe chete yakadurikidzana ndeiya ine maburi anoshandiswa kubvisa mvura mungave mumuriwo kana kuti mundiro dzasukwa.

Nzvimbo inoratidza kuti parutivi pemugwagwa. Pane miti inoratidza kuti ndeye kare-kare iyo inemango dzakawanda. Miti iyi yakasbirirawo.

Hodhiropu itsva yakakwenenzverwa ikaiswa ruvara rutema. Ina magonhi mana yoitawo madhirowa akawanda. Pakati pakaiswawo girazi rokuzviona mufananidzo.

Munhurume mumwe chete wechiduku asina hembe. Ane vhudzi dema rakati nyangarara. Akabatawo uta nomuseve izvo zvaakatonongedzera kumhuka yaakatarisa kuti agoiuraya.

Nzvimbo ine zvivakwa zvirikubudikra zvakavakwa nezvitinha zvitsvuku pakaiswawo ruvara ruchena mumafafitera nemamwe madivi. Panewo miti yakawanda yemhandu dzakatsukana ina mashizha akasvibirira.

Chivakwa chikuru chingangodaro chiri chechikoro chavakuru. Chakavakwa nezvidhinha zvakasvibirira. Mumafafitera epasi pakaiswa ruvara ruchena. Panze pechivakwa ichi panewo munhukadzi wechikuru aripo angangodaro ari mudzidzi.

Nzvimbo ine zvivakwa zvakawanda zvemudhadhadha zvakavakwa nezvitinha zvitsvuku pakaiswa denga dzvuku. Panewo matangi maviri emvura. Panoratidza kuti pangangova pari pachikoro.

Zvimbo iri muguta reHarare iyo ine zvivakwa zvemudurikidzwa munogara vanhu. Nzvimbo iyi inoratidzika seMbare. Panewo vanhu vakawanda vanosanganisira vanhukadzi navanhurume avo vane zvinhu zvavo zvokutengesa zvinosanganisira mbatatisi.

Vudzi refu rakasvibirira nechepamusoro kugotsi rakasvukirira riri mumusoro memunhu kadzi musvuku, rakapeturwa richinodzira nechekugotsi rikanobatanidzwa rikaiswa zvichongo zvemuvudzi zvinopenyerera.

Mabhuku akawanda matsva, akarongedzwa, mamwe achiri mubutiro. Ose anamapepa machena, uyewo anoratidza kuti ndeemhando yamakaunda bhuku.

Nzeve yakaboorwa boorwa ikaswa mhete dzinosvika kuina. Dzose dzinopenya uye dzakagadzirwa nemudziyo mumwe chete wegoridhe dzakasiyaniswa magadziriro chete.

Michero yemhando yamarichisi. Ayo akaiswa munenge mumbiya. Mamweo aripasi ose akaibva. Ana mavara eyero nezvitsvuku. Paneo akavhurwa atirikuratidzwa mukati mao mune ruvara ruchena.

Bhazi guru rinotakura vanhu riri pamugwagwa mukuru wetara. Rakanyorwa padumbu kuti City Link. Rine ruvara ruchena muviri wose. Bhazi iri rakananga kuguta guru reHarare.

Nzvimbo inoratidzika kuti isango roga -roga. Hapana chivakwa chiripo. Pane miti yakawanda yemhando yakasiyana-siyana. Panewo miti inoratidza kuti yava yekare, mimwewo ichiri miduku. Panewo masango ayo akacheneruka

Nzvimbo ina matombo akawanda makuru akadurikidzana. Panewo masora asina kunyanyo svibirira. Poitawo miti yakawanda iri kubudikira.

Shangu imwe chete inoratidza kuti ndeye munhu muduku. Ndeye kurutivi rwerudyi. Yakavharika. Ine ruvara rutsvuku muviri wese. Pazasi pachena.

Shangu imwe chete yeganda. Ndeye kurutivi rworudyi. Yakavharika uyewo haina tambo kana pokukechekera. Ine ruvara rutema muviri wese.

Vatambi vechirume vomutambo wenhabvu. Pane vaviri vakapfeka zveyero vari kuratidza kuti vari kupemberera. Zvinoratidza kuti vakunda pamutambo. Poitawo akapfugama ane kakupererwa kaari kuita nokuda kwemaperero aita mutambo.

Mureza wenyika una mavara maviri. Pekutanga pane ruvara rutsvuku, poitawo nechapakati pane nzvimbo yakati kureyi ine ruvara rwe bhuruu. Kumacheto kune ruvara ritsvuku zvakare.

Nzvimbo inezvivakwa zvakawanda zvemudurikanidzwa zvakavakwa nezvitinha zvitema, pakaiswavo ruvara ruchena panoratidza kuti pangangova pachikoro chevabva zera. Panevo vanhukadzi nevanhurume vakabereka mabhegi vachienda kuzvivakwa izvi.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Mune mugwagwa muhombe une dzimotokari dzakawandisa dzinoratidza sedziri kutotadza kufamba zvakanaka nekuda kwekuwanda.

Nzvimbo inogara vanhu iyo ine ruzhowa mativi ose akakomberedza dzimba dzinogarwa. Pakati panewo mugwagwa wedzimotokari nepanofambirwa navanhu. Nzvimbowo iyi inoratidza kuti haina kushambidzika inongova namarara pose pose.

Nzvimbo yeHarare Sports Club munoitwa zvemutambo wecricket. Mune chivakwa chihombe chomudurikidzwa. Poitawo nhandare ine masora akachekererwa akasvibirira. Pane vanhurume vaviri varikubudikira. Mumwe akapfeka zvegirinhi mumwe akapfeka zveyero. Vari pakati pokutamba mutambo wavo.

Chinongedzo kana kuti mausi, icho chinoshandiswa pa kombiyuta. Ndecherudzi rweLogi uye chitsva chichiri mubutiro. Paneo dura kana kuti Flash icho chinoshandiswa kuisa mabasa epakombiyuta.

Mutambi wechiduku womutambo wenhabvu, Ari mundare uye aripakati pekutamba. Akatarisana nembora uyewo pane vanenge varairidzi vakamira vachitarisisa nekuongorora matambiro emutambi uyu.

Munhurume muchete akagara patafura ine midziyo yemagetsi inosanganisira makombiyuta maviri. Panewo zvakatarisa kudivi. Hamenowo zvaari kutarisa. Patafura iyiwo pane chigubhu chemvura yekunwa.

Ndiro yakati tukutuku nechikafu, mune mupunga uyo wakanyikwa mumuto. Munewo nyama yakakwatiswa ikakangwa zvino yakatsvukirira, koitawo mazai akaiswa mumafuta.

Mureza wenyika ye Portugal wakaiswa mavara maviri egirini nezvitsvuku pakati panewo denderedzwa umo makaiswa zvinenge zvivakwa.

Imba yokuraririra inoratidza kuti iduku yakaiswa ruvara rwekirimu kumadziro ndokuiswa ruvara ruchena padenga. Mune mubhedha uyo une jira rine miraini michena nemitema. Panewo mitsago miviri poita hedhibhodhi ine ruvara ruchena.

Vhudzi refu rakasvibirira. Riri mumusoro memunhukadzi mutsvuku uyo akapeturwa vhudzi zvakati nama nemusoro zvichienda nechapakati pemusoro zvichinomonywa-monywa richinodzira.

Muchero kana kuti muriwo wemagaka wakaiswa pasi, pane rimwechete risina kuchekwa koitawo rakachekwa ratirikuratidzwa mukati maro umo makatsvukirira makasvibirira uyewo mune mhodzi.

Mudziyo wakaiswa pakakwiririra ndewe mhando ye dhiriri iya yekubooresa. Ndeye rudzi rwe Bosch, inoshanda namagetsi. Yakaiswa ruvara rwe bhuruu muviri wese nezvitsvuku uyewo rakabatanidzwa netambo yamagetsi.

Nzvimbo iriparutivi pomugwagwa mukuru wedzimotokari. Parutivi panewo garaji yamafuta apo parikutobva dzimwe motokari.

Imba inoratidza kuti ingangova iri yokutandarira. Makaiswa redhiyo iyo inamasipika ayo. Redhiyo ine ruvara rwedota. Uyewo masipika aneruvara rwedota zvekare. Pamusoro paiswawo dende iro rakabairirwa zvinhu zvemagetsi.

Nzvimbo inoratidza kuti mungangova muri mudhorobha muna vanhu vakawanda. Nzvimbo dzinogara vanhu vakati wandei. Panewo mugwagwa mukuru usina kuiswa tara, pane vanhu vakamirizika vanotaridza kuti vangangova vachitsvaga mabhazi kana makombi ekuvatakura kuti vaende kumabasa kudhorobha

Maruva ekushongedza emhando dzakasiyana siyana aripachidziro anamavara akasvibirira egirini nematsvuku.

Vatambi vaviri vechirume varimudariro, varikuita senge varikudzidzira mutambo wavo .Panemumwe chete akabata bhora akatarisa kurutswanda achida kunogowesa.

Shangu imwe chete yokurutivi rworudyi yakavharika ine kasimbi pamusoro ine ruvara rwebhurawuni uye yakaiswa pasi pamatayira.

Mureza une ruvara rwebhuruu wese. Unewo chikamu chakakura chine ruvara rutsvuku rwakakomberedzwa nemitaro michena. Pakati pane denderedzwa rine ruvara ruchena. Pakati pawo pane mufananidzo we nyeredzi ine ruvara rutsvuku.

Mugwagwa muhombe wakaiswa tara uye uchakasvibirira. Unewo mitaro michena pakati. Unoratidza kuti unobatanidza guta nenzvimbo yemaruva. Mugwagwa uyu unofambirwa nemotokari namabhazi.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Pane zvivakwa zvakawanda zvemudirikidzwa. Paneo vanhu varikufamba vachienda mativi akatsaukana.

Shangu imwechete yokurutivi rworudyi. Ndeyetambo uye yakavharika. Inamavara matema kumberi. Nechekumashure kune zvakanyorwa-nyorwa nemavara akajeka.

Nzvimbo ine mugwagwa mukuru wetara wedzi motokari nambhazi rimwe divi kunewo ruzhowa rwakagadzirwa namapanera esemende.

Nzvimbo iri mudhorobha. Pachiteshi chemabhazi pane mabhazi akawanda akamira mahombe ayo anotakura vanhu. Pane mabhazi matatu ari kubudikira, rimwe rine ruvara rweyero nezvimwe zvimavara, rimwewo rakatsvukuruka, yero neorenji nemamwe ari kubudikira.

Ketera isva yakarongedzwa panowonekera, ineruva rwe siriva muviri wese uye wo inoshanda nemagetsi. Inemupato uye wo unemuvaro.

Mukati memotokari ingangova yemhando duku. Mune mabhatani anomonywa poitawo redhiyo yomumotokari. Parutivi panewo zvakasiyana siyana zvomumotokari. Motokari iyi ine ruvara rwesirivha.

Maruva akawanda emhando dzakasiyana siyana. Akaisirwa ivhu musaga nemumagaba. Ose ana mashizha akasvibirira.

Mureza wenyika yeHong Kong. Wakaiswa ruvara rutsvuku muviri wese. Pakati pane mufananidzo weruva rine ruvara ruchena. Mukati munewo mucherechedzo yenyeredzi dzine ruvara rutsvuku.

Nhandare hombe yomutambo wenhabvu. Ine pasi pakasvibirira. Ine zvigaro zvine ruvara rwebhuruu, yero neorenji. Paneo pekutambira mitambo yakaita sebhaiketibho nepekumhanyira.

Nzvimbo iriparutivi pomugwgwa mukuru wetara. Panezvivakwa zviripo zvikuru nezvidiki. Panewo bhucha iro rinoitwa zvekutengeswa nyama yakatsvukirira. Panewo kombi tema yakamira parutivi.

Mbudzi mbiri dzinoratidza kuti dzakasimba. Dzine ruvara ruchena kwoitawo bhurawuni nechekumusoro dzinoratidza kuti dziri kufamba. Nechekumberi kunewo dzimwe mbiri dzakarara kwoitawo dzimwe mbudzi dzakamira.

Nzvimbo ine mhuka dzinosanganisira mbizi nemafuriramudenga. Pane mbizi dzinodarika ina poti mafuriramudenga maviri ayo arimumasora marefu akacheneruka.

Ungwanda ngwanda hwemabhande akaturikwa matsva anoshandiswa mumishina akawanda mamwe makobvu mamwe matete mamwe ane mazino mamwe haana.

Nzvimbo yeveruzhinji, panoita zvekutengeswa chikafu. Pagonhi pakaiswa chikwangwari chinoratidza chikafu chinotengeswa mukati . Tiri kuonawo vanhu vakawanda vari muchitoro ichi poitawo vakamirizika neche panze.

Nzvimbo iri munjinga memakomo muna masora akawanda akasvibirira. Panewo nzira yakatsvukirira inoratidza kuti panofambwa navanhu kana zvikochikari . Panewo midhindwa yetsoka dzemhuka iri kuonekera pavhu iro riri munzira.

Nzvimbo unoratidzika kuti mudhorobha umo mune migwagwa mikuru inobatana ichinopesana. Pane motokari dzemhando yakasiyana siyana kusanganisira motokari duku poitawo marori.

Chipukanana chemando duku chinowanzowanikwa pamashizha emuboora kana imwe mirivo. Chinamakumbo matete akaita sezvitanda. Chinewo ruvara rwebhurauni, zvitema nezvichena muviri wese.

Muchero unenge werudzi wedamba. Wakachekwa kana kuti wakavhurwa. Mukati mawo maka tsvukirira munoratidza kuti rakaibva uyewo rava kudyika.

Nzvimbo iri muguta reHarare. Pane zvivakwa zvomudurikidzwa. Pane chivakwa chihombe chakaiswa ruvara rwepingi. Muzasi mune zvitoro zvinosanganisira Budget Bargain inotengesa midziyo yomumba. Nechemujinga munewo vanhu vakawanda vakamirizika vamwe vachiita mabasa avo okutengesa.

Muti murefu unoratidzika kuti ndewemuchero wemapopo uyo unamashizha akasvibirira mujinga mawo munewo tangi rinochengeterwa mvura rine ruvara rwebhuruu

Imba hombe yakavakwa zvine umhare inoratidza kuti ndeye kutandarira. Pakati pakaiswa chidziro chakagadzirwa namatombo panoratidza kuti panozo veserwa moto vanhu vakatandara. Imba iyi ine mataira anopenya.

Nzvimbo ine vanhu vakawanda vakagara vachiita mabasa okutengesa. Pane varikutengesa nhumbi, poitawo vamwe varikutengesa mari yomu foni. Vamwewo vakagara, vamwewo vakamirizika panzvimbo iyi.

Usavi hwemhando yenyama yakabikwa ikaibva, ikakangwa mumafuta, ikaiswa mumadomasi. Zvino yatsvukirira yakakandwao tumirio twegirini girini izvo zvinoita kuti inyatsoyevedza pakutarisa. Zvino pashotao sadza kana mupunga.

Bhodhi duku rokunyorera. Rinowanzoshandiswa nevana vaduku. Rine ruvara ruchena rakakomberedzwa rwebhuruu. Pamusoro pakaiswawo chinyoreso chinoshandiswa pakunyoresa pabhodhi iri.

Chishongo kana kuti shambo yomuruoko ichiri mubhokisi, itsva ndeyerudzi rweraniya yakagadzirwa nengetani uyewo ineruvara rwesirivha.

Chigumbu chamarita makumi maviri. Ndechemafuta ekubikisa erudzi rweJADU Premium Cooking Oil. Chine ruvara rweyero nemuvharo mutsvuku.

Imba yakashongedzwa yakaiswa ruvara ruchena kumusoro. Mukati nomujinga makaiswa ruvara rwe orenji nezvitema. Panze pakaiswawo zvidhinha zvakanatsoiswa zvakanaka zvichibatanidzwa nesamende.

Shangu imwe chete yekurutivi rwekuruboshwe. Ndeye mhando yeteki. Ine ruvara ruchena nezvepingi. Ndeye tambo uyewo inoratidza kuti yave kushakara.

Chipukunana chiri pasi chemhando yechinyavada, icho china makumbo akachenuruka choitawo muswe mutema nemuviri wose mutema, chinozivikanwa neukasha kana chikaruma munhu.

Nzvimbo inotaridzika sapamusha apo pane zvipfuyo zvinosanganisira huku negarikoni, panewo garikoni rine ruvara rutsvuku muhuro roti bhuruu musoro namambava matema nezvichena , pane huku imwechete ine ruvara rutema.

Bepa hombe jena rakaiswa mufananidzo wemba inoda kuzovakwa pakaiswa mativi ose anozo buda paimba uyewo midziyo inoshandiswa kuti imba iyi izopera kuvakwa.

Munhukadzi mutsvuku ari kusekerera akanyorwa tsiye dzake. Ane vhudzi rakareba, rakasvibirira rakarembera. Kumberi kune gwapa pahuma pake.

Nzvimbo inoratidzika kuti muguta. Makashambidzika. Munewo zvivakwa zvakawanda zvomudurikidzwa. Koitawo vanhu vakawanda vanoinda kwakatsaukana.

Nzvimbo inoratidzika sepachiteshi chamabhazi, apo pane mugwagwa wakafara wakaiswa simende. Pane vanhu vakawanda wanda vamwe vakabata zvokutengesa, parutivi panewo zvivakwa zviripo zvakarongedzerwa zvokutengesa zvinosanganisira mabhegi, nhumbi dzekupfeka nezvidyiwa.

Vatambi vakawanda vakapfeka zvakafanana. Vari mumutsara vachiita sevari kumacha vachipinda mudariro. Panewo mumwe chete munhurume ari panharerumbozha akapfeka zvichena.

Mhete yomuchigunwe iyo yakabatwa noruoko. Ndeyegoridhe uyewo ine zita rakanyorwa. Yakashongedzwawo nedombo rinokosha rinopenya.

Motokare yemhando yekombi iyo yakamira mujinga momuti murefu. Yakamira pangangova pamusha kana kuti panzvimbo inosvika veruzhinji. Parutivi panewo chakaita chechi tandakari icho chinematanda akabatanidzwa pakangova pakamboitirwa zvemusika.

Muchero wema mango akawanda akawunganidzwa. Unenge wakakowewa asati anyatsoyibva. Mazhinji mamamango aya, aneruvava rwakasvibirira zvinoratidza kuti anga asati ayibva.

Zvishongo kana kuti shambo dzomumaoko dzakarongedzwa dzakaiswa mumitsara-mitsara. Dzose dzakagadzirwa nezvuma zvinamavara akajeka uyewo dzose dzakaitwa madenderedzwa-denderedzwa.

Mushina mumwechete muhombe uyo unoshanda namagestsi wakaiswa ruvara rutsvuku muviri wese uyewo unoshandiswa pakugaya uye pane zvitorikutogaiwa nechekare.

Chipuka chimwe chete chakamira mumasora. Chine musoro wakavharidzirwa watisiri kunyatsoona. Chinoratidzika senge jongwe rina mambava machena mudumbu pamwe yoitawo huro yakatsvukuruka pamwe pose pana mavara mavara ebhurauni, zvitema nezvichena.

Nzvimbo inoratidzika kuti mudhorobha. Pane zvivakwa zvokudurikidzwa zviri kubudikira nechekumberi mberi. Nzvimbo iyi inewo vanhu vakawanda. Necheparutivi panewo vari kuita zvokutengesa zvinhu zvakasiyana siyana.

Shangu imwe chete yechidzimai yakakwiririra. Yava kuratidza kuti yava kushakara. Ine ruvara rutema nezvichena. Poitawo pachitsiko pane ruvara rwemvura.

Ndiro yakaiswa chikafu chakatsvukirira. Mune mupunga uyo wakazanganiswa nenyama yakawanda yakatsvukirira yakazoiswawo muto wakawanda.

Nzvimbo inoratidzika seichiri itsva kugarwa navanhu. Pane imba hombe isati yanyatsakupera. Yapfurirwa hayo namataira matsvuku asi haisati yaiswa magonhi namafafitera.

Musika mukuru wakarongedzwa michero yamarudzi akasiyana siyana inosanganisira mabhanana, marangisi, mamango nezvihenge.

Nzvimbo inoratidza kuti panogara vanhu. Yakatorwa mufananidzo zuva rava kunonyura. Pane miti yakawanda uye maruva akawanda ari panzvimbo iyi.

Mushina mumwechete wakaiswa ruvara rutema nesirivha ndeuya unoshandiswa pakusanganisa manzwi avaimbi voga kana kuti manzwi avaimbi nezviridzwa, zvichizobuda zvichinyatsonzwika.

Nzvimbo ine nhandare hombe yezvemitambo ina masora akachekererwa akasvibirira. Pane munhurume mumwe chete akabata unenge mureza achiita seari kutandadza vanhu vauya kuzoona mutambo.

Nzvimbo iri parutivi pomugwagwa. Pane bhusita hombe rinoratidzika semuti rine ruvara rwegirinhi. Parutivi paro panewo miti iri kubudikira yemhando yemipuranga ina mashizha akasvibirira.

Matanda nemapouro amagetsi ayo akaiswa mudhuze medzimba ndiwo anobatsiridza pakukweva magetsi achienda mudzimba pane waya dziripo dzinofamba dziri ina ina idzo dzinoisa magetsi mudzimba.

Nzvimbo ine zvivakwa zvemudhadha uye horo yakakura ,pangove pachikoro. Tirikuonawo vakadzi vakapakatira mabheke vachifamba vakananga divi rechikoro ichi.

Chimhuka china mavara-vara chakamira pasora rakagadzirwa rakakwenenzverwa rineruvara rwegirini. Chinamakumba marefu chakamisa musana uye musoro wacho wakatityanga.

Nzvimbo inoratidza kuti panogadzirwa dzimotokari. Pane motokari imwechete yemhandó duku iyo irikugadzirwa. Panzvimbo inoiswa vhiri paneo munhurume mumwechete akarara pakadhibokisi achigadzira motokari iyi.

Machizera akawanda akaiswa pasi. Ndeemizera yakasiyana. Panemaduku poitawo akakura, matete neakakorerera. Ose akagadzirwa nesimbi nemibato yedanda.

Munhurumwe mumwechete akamira. Akapfeka hembe yakagadzirwa nejira rezambia rine ruvara rutsvuku nemaruva-ruva machena. Anewo mudhebhe werudzi rwejini une ruvara rutema oitawo anenge mapata-pata ari mutsoka.

Shangu imwe chete. Yakuita seinoshakara. Ndeye kurutuvi rworuboshwe. Ndeye tambo kunyange tambo dzacho dzisisipo. Ine mavara machena matsvuku muviri wese.

Rokwe refu rineruvara ruchena muviri wese, rakapfekedzwa pachidhori harina maoko uyewo nderiya rinotevedza muviri.

Chipukanana chemhando duku cherudzi rwedandemutande chakamira padenga remba rakachena. Chine ruvara rwebhurauni nechitema muviri wese.

Vanhu vaviri vomutambo wonhabvu. Vakapfeka mayunifomu akafanana. Umwe chete akaisa chichena pamusoro. Vanoratidza kuti varipakudzidzira mutambo wawo uye vose vari kukwikwidzana kuti vagone kukava bhora riri nechepasi.

Midziyo mina yakaiswa pasi inosanganisira zvitinhi kana kuti zvigubhu zviviri chikuru nechidiki zvinoshandiswa pakudiridzisa. Panewo foshora imwe chete pozotiwo reki iyo isina mupini.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Mune mugwagwa mukuru wakafara. Une motokari dzirikufamba. Panewo vanhu vakawanda varikubira mugwagwa poitawo motokari zhinji dzakamira parutivi pomugwagwa.

Imba inenge chitoro inoratidza kuti ichangovakwa. Ine magonhi maviri aneruvara rwedota. Inemavara maviri ebhuruu nezviyero. Panewo vanhu vakamirizika.

Nzvimbo ine mudhuri kumativi. Pane mugwagwa wakakura wakaiswa tara kumativi. Munewo miti mimwe inoratidza kuti yava yekare yava kutooma.

Midziyo yakarongedzwa inoshandiswa pakugadzira mwenje wezuva. Paneo masora acho namarambi akagadzirwa zvakasiyana siyana uye anamavara akasiyanazve anosanganisira zvitema dota, nezvichena.

Munhukadzi akagara pachigaro. Akapfeka hembe inoratidza kuti haina maoko ineruvara rwepingi, zvitsvuku nezvichena. Akapfekawo mudhebhe werudzi rwejinhi uneruvara rwebhuruu.

Nzvimbo iri parutivi pemugwagwa wedzi motakari namabhazi. Pane zvivakwa zviduku apo panoitwa zvekutengeswa kwezvinhu zvinosanganisira zvinwiwa uye zvekuvakisa. Pane vanhu vakamirizika pamugwagwa uyu vanoratidza kuti vakamirira chingavatakura kuti vaende kunzvimbo dzaka tsaukana.

Maruva akaisirwa ivhu mudenderedzwa rakagadzirwa nesamende. Ririparutivi pomidhuri. Muna maruva emarudzi akasiyana siyana. Mamwe anemaruva mamwe haana.

Munhukadzi akamira akapfeka hembe inenge rokwe. Inamavara e bhuruu, pepuru nezvichena. Akapfeka mudhebhe uya unotevedza muviri uneruvara rutema. Kozotiwo shangu dzakavharika dziya dzekuti tsepete pasi.

Shangu mbiri imwe iripamusoro peimwe, ndedzemativi ose ekuruboshwe nokurudyi. Dzinetambo uye pekukochekera. Dzinamavara akawanda anosanganisira pingi, machena, pepuro nebhuruu.

Vanhu vakawanda vakasangana vanhurume navanhukadzi varikufamba vakananga muchitoro chemowuro umo munotengeswa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvokupfeka, midziyo nezvokudya.

Ruwoko rwakabata komichi yesimbi inoiswa zvekunwira-nwira. Inoratidza kuti yakachena, kunyange zvayo yaakushakara. Parutivi panekabati ineruvara rwedota.

Vanhukadzi vomutambo wevhoribhoro yemujecha. Vari kuratidza kufara. Pane bhora pasi. Vanewo murairadzi wavo akapfeka zvichena nezvitema. Ivowo vakapfeka mayunifomu avo.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha makaiswa mugwagwa muhombe wedzi motokari nambhazi, parutivi tirikuonawo ruzhowa rwakagadzira namapanera esemende kozoti miti yakawanda mimwe yava yekare mimwewo ichiri miduku.

Nzvimbo ine mugwagwa mukuru unofamba motokari namabhazi. Parutivi panewo ruzhowa rwakagadzirwa nezvitina zvitsvuku. Mukati mune miti yakawanda yemhando dzakasiyana siyana.

Nzvimbo yeZim Cyber City muHarare sports club ine nhandare inoita zvekutambirwa mutambo we cricket nhandare iyi ine masora akasvibirira, panewo vatambi vaviri varikubudikira varipakati pekutamba mutambo uyu.

Uyu rimwechete rakavhurwa nachapakati. Tirikuona mukati maro umo munemhodzi dzakachena neufufu uyewo dzineruvara ruchena.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha mune mugwagwa mukuru wedzimotokari. Pane motokari yatiri kuona yemhando duku ine ruvara rwesivha muviri wese.

Ndiro chena yakapakurirwa sadza rinoratidza kuti rakabikwa zvakanaka. Rinova jena parutivi panewo murivo unoratidza kuti ndewa mashizha e girini. Wakasanganiswa nemiriwo wakaita semakerotsi, hanyanisi mhiripiri namadomasi.

Shangu mbiri dzakaiswa pasi. Ndedzemativi ose, ekuruboshwe nekurudyi. Ndedzetambo uyewo dzakavharika dzine ruvara rwedota muviri wose nezvitema.

Nzvimbo inomatombo akawanda mahombe. Mukati murikubudikirawo miti yakawanda yemhando dzakatsaukana. Imwe inoratidza kuti haina kufara, yavakutoita seinoona. Munewo masora marefu akacheneruka.

Vanhukadzi vomutambo webhora romumaoko varimunhandare uye varipakati pokutamba. Pane vakapfeka zvitsvuku, poitawo vane zvegirinhi. Mumwechete anezvitsvuku akabata bhora ukuwo wegirinhi achiedza kumudzivirira.

Mhuka imwechete iripadanda remuti. Ndeyemhando yetsindi. Iyo yakagara, inemavara ebhurawuni muviri wese nezvichena.

Nzvimbo inoratidzika seiri muna Mutare rodhi. Kumhiri nechekoko kunoratidzika sekuya kunoitwa zvogadzirwa simende. Panewo rodhi ine motokari dzakawanda dziri kufamba.

Ruva rokushongedza remhando imwe chete. Riri mujinga memudhuri. Rina mashizha akasvibirira uye wo rakura zvino raburitsa maruva akajeka ane ruvara ruchena.

Shiri ingangodaro iriyerudzi rweparoti irimudenga ichibhururuka inamambava anamavara akajeka anosanganisira zvichena bhuru nezvitema.

Miti miviri mirefu irikubudikira inosanganisira murara uyo unamashizha arinechekudenga-denga komuti akasvibirira panewo tambo dzemagetsi dzirikubudikira dzirikuvhungana nemiti iyi.

Chitima chakamira chineruvara rwe yero. Pamukova unova pakavurika panemukomana akaisa ruwoko rwe rudyimuhomwe padumbu pasho pakanyorwa.

Mudhuri murefu una mavara machena nebhuruu negedhe rebhuruu. Pane zvinyorwa zvakanyorwa zvinosanganisira vana vaduku mumwe akabata mabhuku mumwe ari kunyora kana kuverenga. Zvichiratidza kuti mukati umu mungangova nechikoro chevana vadiki.

Shiri iri kubhururuka. Iri muchadengadenga. Ine muromo murefu wakatesvera yoitawo mambava ane ruvara rwakacheneruka nezvitema. Mujinga mayo munewo ruva riri kubudukira rakajeka rine ruvara rwepingi neyero.

Shiri yemhando yegondo iro riri kubhururuka richitsvaga hove mudziva. Rine ruvara rutema muviri wose uyewo rine musoro muchena.

Bhokisi ramapini matsva achiri mubutiro. Ane mavara anosanganisira yero, girinhi, bhuruu nepingi. Ndaaya anoshandiswa pakubatanidza mapepa kana kuti mari.

Sora rakasvibirira rinofadza meso rinoita serakachekererwa rinoratidza serakachererwa. Rinoratidza kuti riri pamachakwi uye nechekumusoro kwaro kunewo miti uyewo mudhuri.

Murivo wemhando yenyemba uyo wakaiswa mushoma shoma muruoko ndewemhando ineruvara rutsvuku uye unezviziso zviziso zvichena unoratidzawo kuti wakaoneswa.

Nzvimbo ine zvivakwa zvakawanda. Pane chivakwa chiri mudhuze chakavakwa nezvitinha zvitema. Nechekumberi kuneo zvivakwa zviri kubudikira zvine ruvara ruchena. Panoratidzao kuti pangangova pari pachikóro.

Mudziyo unoratidza kuti waimbova mubhedha womuchipatara uyo unezvigaro zvomutefetefe zvakaiswa ruvara rwegirini, zvino angova masimbi oga-oga.

Mutambi mumwe chete wemunhukadzi uyo akapfeka nhumbi yomitambo ine mavara matsvuku nezvichena. Ari kusekerera akabata mukombe uyo uri muruoko une ruvara rwesirivha.

Badza rimwe chete rakaiswa pamasora. Rakagadzirwa nesimbi uye rine mubato murefu wedanda. Rinoratidza kuti rinoda kusakura pariri pana masora.

Muriwo wenyemba uya unokohwewa wakasvibirira uchine ruvara rwawo wakaiswa muchibhavha uye wakachekwa chekwa mativi ose.

Mureza wenyika ungangove weCameroon wakaiswa mivara mitatu inosanganisira girini kumucheto yero pakati zvitsvuku apo pane mucherechedzo wenyeredzi ineruvara rweyero.

Nzvimbo ingangoratidza kuti mungava mudhorabha umo makaiswa bhini refu rakagadzirwa newaya rinemapepa matema akaisirwa marara.

Chinyorwa chakaiswa panenge papepa kana kuti pajira. Ndechemhando yeabhusitirakiti. Chinoshandiswa navaya vane umhizha hwekunyora mifananidzo vachishandisa mapendi.

Mureza wenyika yeUganda. Wakaiswa ruvara rutema kumusoro kuchiteverwa neyero zvichitevera rutsvuku mutema zvakare, yero nezvitsvuku. Pakati pane denderedzwa rine ruvara ruchena. Mukati maro munewo rinenge jongwe rine mavara matema, dota nezvitsvuku.

Motokori yemhando hombe yatiri kutaridzwa. Musoro wayo ndewe mamhando yegonyeti iro rakaiswa musoro une ruvara ruchena. Gonyeti iri rinotaridza kuti harinawo tirera raro.

Mudzimai akagara pasi. Anemusoro unevhudzi rakasvibirira, rakarukwa zvinorembera. Akabata musoro wake noruwoko. Akapfeka nguwo chena, akasunga jira.

Nzvimbo inogara vanhu inoratidza kuti haisati yanyanyobudirira. Pane mugwagwa wavazhinji uyo rinongova ivhu roga. Hausati waiswa tara. Panewo dzimba dzakaita duku dziri kubudikira. Panoratidzawo kuti nzvimbo iyi haisati yavawo namagetsi.

Chikonye chemhando yetumbare , ichi chinogadzira imba yacho choga netwutanda twakabatanidzwa, chinoratidza kuti chinotovamo muchimba chachagadzira.

Musikana wechiduku arikufamba achidya. Akapfeka rokwe refu rakagadzirwa nejira rezambia rinapakavhurika mumabendekete rineruvara rwebhuruu muviri wese neyero, orenji nezvitsvuku. Anewo mapatapata mutsoka.

Chipukanana chemumvura chinoratidzika sehove. Chiri kubhaguja uye chiri pamusoro pemvura. Chine mavara matema muviri wese nezvichena.

Vatambi vomutambo wenhabvu vari munhandare uye vari pakati pokutamba. Pane vakapfeka zvakafanana zvegirinhi nezvitsvuku poitawo anenge muzvinagedhe akatambanudza ruoko zvinoratidza kuti ari kunyunyuta poitawo akapfugama anoratidza kuti haasi kufara.

Shangu mbiri dzemhando yemajombo. Ndedzepurasitiki dzine tambo. Ndedzemativi ose ekuruji nekuruboshwe, dzine ruvara rwebhuru muviri wese.

Motokari yemhando duku inotakura vanhu. Inemuchairi wayo nemunhu mumwe chete. Ineruvara rweyero muviri wese nezvichena.

Nzvimbo iri kushongedzwa mujinga momuti. Iri kuiswa machira amavara maviri. Kumashure kwakaiswa jira hombe rine ruvara rwegirinhi. Pamusoro pari kuiswa majira ana mavara eorenji.

Mudziyo mumwe chete wemhando yeduri uyo wakagadzirwa nedanda unoshandiswa pakutswa zvinosanganisira chibage kana mapfunde.

Vatambi vakati wandei vechirume. Ndevemutambo we"basketball" kune vari nechekoko vari kuita sevari kudzidzira mutambo wavo. Pane mutambi mumwe chete akaswededzwa padhuze akasvetuka seachasvikira mambure akabata bhora rake muruoko.

Musikana wechidiki akapfeka hembe ine ruvara rweyero nemudhebhe werudzi rwejinhi webhuru. Akarukwawo zvirefu mumusoro make izvo zvakakamurwa nechapakati zvikasungwa.

Adhaputa imwechete yamagetsi, ineruvara rweorenji. Ine pekubairira panosvika kushanu paneruvara rwutema. Panewo pamwechete pakabairirwa kuchitorwa moto uchienda kumidziyo inoshandiswa mudzimba.

Nzvimbo iri mudhorobha inoratidzika senge pachiteshi chamabhazi. Pane vanhu vakawanda varikufamba vachienda mativi akatsaukana. Parutivi panewo tumisika twakawanda wanda tunotengeswa michero nezvikafu zvemhando dzakasiyana siyana.

Vatambi vaviri vomutambo wenhabvu. Vose vakapfeka ma yunifomu. Wekutanga akepfeka ineruvara rwe bhuruu muviri wese. Umwe wake akapfeka zvitsvuku neshangu dze yero. Kumashure kwavo kunewo vanhu vari kutamba.

Midziyo mitsva yakaiswa panoonekera. Yakagadzirwa nesimbi nedanda. Pane midziyo inosanganisira maburasho, poitawo mareki namafoshora.

Nzvimbo inoratidza kuti pamusika, pane mabhokisi akawanda akarongedzerwa zvinhu. Panewo mudzimai uyo avesa moto akaisa huni. Zvino pane chipoto chesirivha chaiswa pamoto uyu.

Mudziyo wakaita sechipunu unechibato, ndeuya unoshandiswa pakuburitsa mvura mumichero, mumiriwo kana kuti muchikafu chinenge chabikwa uneruvara rwepingi, muzasi munezvimwe zvineruvara rwebhuru.

Rokwe rakapfekedzwa pachidhori harina maoko kuti ribate papfudzi rakaiswa ngitani, rakagadzirwa nejira rinopenya uyewo rine ruvara rutema muviri wose.

Shiri imwechete yakamhara pachirimwa chakasvibirira chegirini. Shiri iyi yakavhura muromo wayo mutema wakatesvera uyewo shiri iyi ine mavara matema nezvitsvuku.

Mureza wenyika yeIndia wakaiswa mavara matatu kumusoro kune ruvara rweorenji pasi pane ruvara rwegirini pakati panewo ruvara ruchena, uyewo pakaiswa denderedzwa rakaiswa mitaro mitaro rakaita seziso.

Nzvimbo ina maruva akawanda akajeka ayo akaisirwa ivhu muzvipepa zvitema. Pane maruva emhando nemhando ana mashizha akazvibirira mamwe ana maruva akajeka.

Vanhu vakawanda vakasangana varume nevakadzi, vakuru nevadiki varikudira mugwagwa vachienda uko kunechitoro chikuru chinonzi pick' n pay icho chinotengeswa zvekudya zvemhando yose zvaungada.

Nzvimbo ine vanhu vakawanda inoratidzika seMbara umo mune vanhu vakawanda vari kuita mabasa akasiyana siyana okutengesa. Panewo vakagara poitawo vamwewo vari kumirizikavari poitawo vamwe vari kufamba vachienda kwakasiyana siyana.

Zvigadzirwa zvamaoko zvakaiswa panoonekera. Pane zvigadzirwa zvakaita sechihenge zvakaiswa ruvara rwegirini . Poitawo zvakaita seshambo dzomuhuro, zvakagadzirwa zvakare zviri pasi, nezvimwe zvakangosiyana-siyana.

Nzvimbo yakarongedzerwa masaga akawanda ayo akaisirwa miti nezvitsotso zvakawanda, zvinoratidza kuti ingangove mishonga inorapa zvirwere zvakatsaukana.

Nzvimbo yokushandira yavaya vanoveza. Pana mapuranga poitawo midziyo inosanganisira mbezo namachezera ayo anoshandiswa pakuchezura kana kuti kukwenenzvera mapuranga kuti asare achisvedzerera.

Sefa imwe chete itsva inemibato miviri ineruvara rwesirivha muviri wese uyewo ine maburi maburi muviri wese uyo unoshandiswa pakuburitsa mafuta kana kuti mvura muzvibhikwa.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. Mune mugwagwa mukuru wetara. Unofambwa nemotokari nemabhazi. Panewo mupata muduku, wakaiswawo tara umo muno munofambirwa nevanhu.

Chikwata chavatambi vemutambo wenhabvu. Vakamira panhandare inamasora akachekererwa akasvibirira. Vose vakapfeka zvakafanana zvegirini neyero. Poitawo muzvinagedhe wavo akapfeka zvegirinhi nezvitema.

Motokari yerudzi rwekombi iyo yakamira pamugwagwa. Inoratidzika kuti ichiri itsva. Yakaiswa ruvara ruchena muviri wese.

Michero yakaiswa mundiro chena ndewemhando yamagiranadhira ayo akaiswa pamwechete arimana. Pamusoro pane chipande chagiranadhira rakachekwa nepakati ose aneruvara rwakatsvukirira zvoratidza kuti akaibva.

Shiri mbiri dziri pamuti muhombe unoratidza kuti wakaoma. Pane shiri iri nechepanze ine ruvara rwegirini nezvitema ine muswe murefu. Paneo imwe shiri irimumhango womuti uyu, iyo yakaburitsa musoro wegirini nemuromo mutsvuku.

Nzvimbo inoratidzika kuti iri mudhorobha asi kunzvimbo yamarokesheni kuya kunogara vanhu vakawanda. Kune mugwagwa wedzimotokari namabhazi unongova ivhu roga. Pane vanhu vakawanda vakapakatira mabhegi vanotaridza kuti vari kuenda kumabasa. Zvino vakamirira chokuvatakura kuti vaende.

Jira guru rakapetwa. Rine ruvara ruchena pakati pose. Kumacheto kune ruvara rwebhurawuni kuchiteverwawo nezvakaita semaruva zvine ruvara ruchena, bhurawuni nebhuruu.

Mbizi mbiri dzakafuratirana, dzakamira munenge muchisango. Dzinamavara mamwechete machena nemitaro mitema.

Bhiza riri kufamba. Rine ruvara rwakachena somukaka muviri wese. Rinewo maziso matema uyewo muswe wakamira muchena chena.

Chipukanana chimwe chete. Ndechemhando yezingizi iro rakamhara pasi pane ruvara ruchena. Zingizi iri rine ruvara rutema muviri wese nemitaro yeyero.

Shangu mbiri dzerudzi rweganda, dzakavharika dzine ruvara rutema muviri wese. Ndadzamativi ose ekuruboshwe nekurudyi. Dzakaiswao mushonga wakaita kuti dzisvibirire uyeo dzichipenya.

Nzvimbo inoratidza kuti pazvitoro muguta, pane vanhurume vaviri vari kufamba vakatarira divi rimwe chete, pana akapfeka zvitema poita mumwe wake akapfeka hembe yebhuruu nemudhebhe uneruvara rwekaki.

Mureza wenyika yeRwanda iyo iri muAfrica wakaiswa ruvara rwebhuruu kumusoro pasi pane ruvara rwegirini pakati pakaiswa ruvara rweyero kumacheto nechepamusoro pakaiswawo mucherechedzo unenge wemwedzi une ruvara rweyero.

Imba hombe inoratidzika seichiri tsva pakuvakwa kwayo. Yakavakwa nezvitina zvitsvuku, mamwe mativi akaiswa simende ndokuiswa ruvara rwedota. Ine mafafitera ana masimbi akaiswa ruvara ruchena.

Shangu mbiri dzomunhu muduku dzinamabhande-mabhande. Ndedzemativi ose yekuruboshwe nekurudyi. Dzinewo mavara machena needota.

Mudzimai nemwana muduku akafuratika, vakapfeka shangu dzakavurika. Mudzimai anenguwo yekuzasi yerudzu orenji , nenguwo yekumusoro inobva mumusoro ichidzira.

Nzvimbo yakaiswa mugwagwa mukuru wetara iyo inofambirwa namabhazi nedzimotokari. Parutivi panewo nzira duku yakaiswa tara imo munofambirwa navanhu. Nzvimbo iyi inoratidzawo kuti haina kushambidzika yakazara marara pose pose.

Musikana mutsvuku ane vhudzi rakasvibirira rakasungwa pamusoro rimwe richidzira uye kurembera akapfeka hembe yepingi.

Nzvimbo inemiti yakawanda yemhando dzakatsaukana panewo goronga rinoratidza kuti rikangova rakakonzereswa nemvura yaiyerera. Parutivi panewo sora rakasvibirira.

Tarakita inoshandiswa pakuvaka kana kuchera zvicherwa inezibhavha rinoshandiswa kuchera nekutakura richiisa kwakadaro. Rine ruvara rweyero.

Shangu imwe chete yakakwirira. Ndeyei chidzimai, ndeyei kurutivi rweruboshwe. Ine ruvara ruchena mukati mune bhurauni nezvichena.

Badza rimwe chete rakagadzikwa pamasora. Rakagadzirwa nesimbi uye rine mupini wedanda. Rinoratidza kuti pariri ndopanoda kusakurwa pachishandiswa badza iri.

Nzvimbo inoratidzika kuti iri muguta. Mune mugwagwa mukuru wedzimotokari. Panewo bhazi remhando duku rakatakura vanhu rakaiswa mavara machena nebhuru. Poitawo motokari iri kuenda rimwe divi ine ruvara rwesirivha.

Imbwa mbiri dzakamira. Iri kumberi ine ruvara ruchena muviri wese negwapa pamuswe. Iri pekutanga ine ruvara rwebhurauni muviri wese nemuswe wakareba.

Bhokisi rimwe chete rebota rechirungu rakagadzirwa kubva muchibage namabhanana. Bhokisi iri rine ruvara rwebhuruu richizonyorwawo zvakanyorwa namavara akangowanda wanda.

Nzvimbo inoratidza kuti inogara vanhu. Ine miti yakawanda yemhando dzakasiyana -siyana. Poitawo mimwe inoratidza kuti yava yekare. Imwewo ichiri miduku. Yose ina mashizha akasvibirira.

Nzvimbo inoratidza kuti iri parutivi pemugwagwa wakaiswa ruzhowa rwewaya nemasimbi. Panewo huni dzakawanda dzakaunganidzwa poitawo mibhedha yarimwa miriwo yemizera yakasiyana.

Hanyanisi dzinoita senge dzakanyorwa pabepa ina. Dzinamavara anezvipepuro nezvichena potawo mambadzi maviri aripasi aneruvara ruchena.

Maruva emhando dzakasiyana siyana akaisirwa ivhu mumagaba. Ana mashizha akasvibirira uye panoratidzao kuti panzvimbo ingangodaro ichitengeswa maruva.

Ndiro yakagadzirwa neburanga . Yakapakurirwa chikafu chakabikwa uye chakatsvukirira . Mune nyama yakakwatiswa ikaiswa mumafuta zvino yanyikwa mumuto uyo wakatsvukirira. Mukati makachekererwawo mbatatisi nemuriwo uripamusoro wegirini.

Nzvimbo inotaridzika kuti kuMbare uko kune zvivakwa zvomudurikidzwa zvinogara vanhu. Panevo vanhu vakawanda varikufamba panzvimbo iyi, koitavo varikutengesa nhumbi dzemumabhero.

Musoro unoratidza kuti wave kupera kurukwa. Wakarukwa zvinhu zvirefu. Zvakati tsepete nomusoro, zvichibva napa nhongonya zvichinodzira zvichirembera.

Munhukadzi mutsvuku akapenda muromo netsiye dzakachekererwa. Ane vhudzi rakasvibirira rakakura rakarukwa zvinobva nechapamusoro zvichidzira. Anewo mutaro uri nechaparutivi pomusoro wake.

Midziyo yakazendamiswa pamudhuri muimba inoratidza kuti ine tsvina pasi. Inosanganisira piki, hara, badza uyewo pane pakamonererwa iya tambo inoshandiswa pakudiridza yatinoti hosipaipi.

Munhukadzi mutsvuku arikusekerera. Anevhudzi rakasvibira. Akarukwa zvinemitsara yakatitsepete nemusoro wake zvichinorembera.

Imba hombe inoratidza kuti haisati yapera mukuvakwa kwavo. Yakaiswa denga ramataira, chidziro chakaiswawo semende. Haisati yaiswa magonhi imba iyi.

Nzvimbo inoratidza kuti ndekunogara vanhu vakati wandei. Uye kune dzimba dzakaita kakubatana. Pane mugwagwa mukuru we dzimotokari nemabhazi. Parutivi panewo chivakwa panoita zvekutengeswa zvakasiyana siyana. Poitawo musika muduku wakarongedzerwa zvekutengesa.